Ameha gã aɖewo le efli me eye wolé galɔnwo ɖe asi. Woyina ɖe etsi ku ƒe ɖe galɔn siawo me. Galɔnwo le saiz vovovowo.

Eʋu ɣi aɖe kpɔ afɔku eye nane dodom le eʋua me abe etsi ene alo petro ye ame yiwo ke ɖe enua, tɔ ɖe afima ekpɔm. Ame ɖeka kɔl wɔm abe ɖewo dzi be ya yɔ polisiwo ava kpɔ gbɔ.

Ɖevi woame tɔ̃ le ŋgɔgbe eye wole azɔli dzi yina ɖe teƒe aɖe. Ɖeka hã le megbe na wo esime wòlé ati ɖe asi le anyigba kplɔm ɖa.

Ŋutsuvi kple nyɔnuvi si woɖɔ ŋɔtitsyɔnu le nu ƒlem eye nudzrala hã le wo gbɔ kpɔm abe alesi wo nua ƒlem la ta.

Nyɔnuwo kple eviawo wole lɔɖidzeƒe esi me wo dzadzra wɔm be yewoa ɖo lɔɖia eɖewo hã wodzo yina.

Asrafowo le tsa ɖim le edu aɖe me abe ale si masɔmasɔ kple edzrewɔwɔ ge ɖe amewo me ta la, wova be yewoalé avu eye ɖu, ɖoɖoe na zi.

Nyɔnu kple ŋutsu wole anyinɔƒe ɖe atite eye ekplɔ̃ hã le wogbɔ eye wo dze ɖom. Eŋu alo lɔri hã le atia te le wogbɔ. Ŋdɔkutsu hã ŋuŋum le afi ma.

Yameŋuwo zɔ emɔ didi aɖe eye wova ɖo wo nɔƒe, esi me woɖiɖim tso yameŋua me ye wodze azɔlɛ̃ zɔzɔ̃ yina ɖe woƒe aƒewo me.

Ame eve nɔ anyi esi ɖeka nye ŋutsu eye evelia nye nyɔnu. Ŋutsu tsitsi wɔme etɔ̃ tɔ ɖi. Ɖeka nye asrafo eye ame Evelia wo nukpoli ƒom le nyame dzrom.

Amegãxoxo ŋutsu eye wò aha nam tugbedzewo le etre me. Ame bubu hã wotɔ ɖe wo megbe eye wonye ŋutsuwo.

Nyɔnu ametsitsi aɖe yi dɔkita gbɔ bla ta kɔ bagi ɖe afɔdzi nɔ anyi ɖe dɔkita gbɔ. Dɔkita la hã nɔ anyi ɖe eƒe zikpui dzi eye wòle nu ƒom kple nyɔnu sia.

Eʋe gbe tɔ aɖewo le agbadza ʋu ƒom le ploglam aɖe te. Ye ame ne wòa me eve nye nyɔnu eve ma mle nye ŋutsu o, wo me do awu o sa avɔ le ali le wɔ ɖum.

Ɖeviwo le habɔbɔ me esiwo amegã tsitsi aɖe kpɔm wo ʋe ɖum kple eƒe atsikpakpa le woƒe domeza ne ene la.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe atsiaƒu to si me anye ɖeviwo kple wo dzilawo. Wo nu nom eye wo nu ɖum hã eye wo nu ƒom le dzidzɔkpɔkpɔ me.

dunya helaɖewo le takpekpe gã aɖe eye wó nɔnyi ɖe ɖoɖónu nuƒomɔ, nukpɔmɔ kple kamɛra le wógbɔ eye amesiame nɔnyi ɖe eƒe nɔƒe

Amehawo le agbɔsusu gã aɖe me, wole azɔli dzi yina teƒe aɖe, wosu gbɔ ale gbegbe eye nyɔnuviwo ŋutsuviwo kple ametsiotsiwo hã le wo dome.

Ɖevi aɖe Do awu dzɛ, Do trɔsas kɔ asi da ɖe ŋgɔ nu, ko ta nyuie, dze klo ɖe gata yawo lɔ gbe kɔ ɖe eme, etsi hã le eme. Teƒea ƒoɖi nyuie fine.

Amehawo le takpekpe gã aɖe. Ame eve nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu esi pepa le kplɔ̃a dzi. Ame mamlɛawo nɔ anyi ɖe wo xa eye wo toɖom nuƒola.

Ɖekakpui ŋutsuviwo esiwo le agbɔsɔsɔ me wo eke kum le eklɔm eye wo sika dzim si miyɔna be galamsey.

Asrafowo kpekpem ɖe nyɔnu kpe evia ŋuti abe alesi wodze afɔku gã aɖe me eye wo kàpekpem ɖe wo ŋuti be yewoado le afɔkua me.